Monale okwali hatu longitha oongombe okupulula omapya getu nokuninga iinima oyindji mbyono mbi hayi ningwa mopaife komambakumbaku. Aantu ihaya longo we nuudhigu oshoka paife omambakumbaku ogeli po getu longele iilonga oyindji.

Aanangeshefa mbono haya muna oohi, ohaye dhi ningile oondama ndhono dha kola lela, hadhi udha omeya dhi tulwe oohi niikulya yoohi.

Oongeshefa odhindji dhono hadhi kala dhatunga omahala gomatalelepo sho aatalelipo taya thiki ohadhi kala dhinapo iikunwa yatulwa po kataafula mbyono hayi pitulwapo kaatalelipo mba haazi kiilongo yokondje tayanu manga inaya kamona oondundu dhawo dhokulala esiku ndyo.

Aanangeshefa oyendji moshilongo shetu muno mba haya landitha iinima ya yoolokathana. Oto vulu oku adhapo mbono haya kokeke oondjuhwa etaye dhi landitha ngele dha koko noshowo omayi ohaga landithwapo wo.